Nkurɔfoɔ wɔ court room. Amɛrikafoɔ frankaa sɛn hɔ. Table nso si hɔ a paper gu so. Maame baako gyina hɔ. Papa baakonso hyɛ apolisifoɔ atadeɛ gyina hɔ. Wɔn a wɔaka no nyinaa tete hɔ.

Nkrɔfoɔ bebree na wɔ ha. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fitaa a nnoɔma sisi wɔn anim. Ebi reserew na ebi nso rehwɛ bi.

Nkurɔfoɔ bebree gyina lɔɔre kwan ho. Polisini a ɔhyw nose mask ne sopɛɛse nso gyina hɔ. Ɛbi nkurɔfoɔ no bi hyɛ kɔkɔɔ. Ɛbi nso hyɛ tuntum. Lɔɔre na ɛretwitwa mu wɔ kwan no mu.

Aman frankaa a yɛa yɛapegyapegy na esisi hɔ. Ebi yɛ fitaa. Ebi yɛ kɔkɔɔ. Ebi yɛ tuntum. Ebi nso yɛ akkɔ sradeɛ.

ℇdan fɛɛfɛ bi si hɔ. Ↄsaagyefo Kwame Nkrumah statue nso si hɔ a ɛsi ɛdan no mu a wapagya ne nsa. Nsuo da hɔ a statue no sisi so.

Ɔkyerɛkyerɛni ne mmofra mmiɛnsa na wɔte ha. Mmofra no, mmaa no yɛ mmienu na ɔbaa baako. Ɔkyerɛkyerɛni no rebɔ gyitaa. Na barima no rebɔ ban. Ɔbaa baako nso rebɔ gintaa. Na baako nso kura adeɛ mmienu wɔ ne nsam.

Maame a ɔhyɛ kyɛ a wabɔ ne ti hyɛ top fitaa, baage bɔ n’akyi ɛrekyekyɛ mo ama mmɔfra a wɔtete hɔ.

Nnipa bebree na agye akonnwa te hɔ. Maame baako gyina hɔ a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ a ɔkura microphone. Wɔn akyi no, ebi nipa baako nso gyina hɔ.

Abaamua te hɔ a wapagya ne nan kakra, wafee ne se. Abaayewa gyina ne so a wasɔ ne ti, ɔno nso ɛresere. Wɔn nyinaa hyɛ ntoma koro, nkurɔfoɔ gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn. Wɔn nyina nso hyɛ ntoma koro.

Mmɔfra ɛre di agorɔ Mmienu ɛte kaa a yɛde ndua ayɛ mu. Ɛna mmiensa ɛte pia ɔmo. Nnɔte kɔkɔɔ atwa ɔmo ho ahyia ɛna nwura mfuyɛ kakra wɔ hɔ. Akɔlaa baako nan nso ɛwɔ hɔ.

Ɔkyerɛkyerɛni baa gyina nkurɔfoɔ anim. Nkurɔfoɔ no nyinaa tete hɔ. TV bɔ hɔ, ɛnna board fitaa nso si hɔ.

Nkurɔfoɔ bebree na agye akonnwa a wɔtete hɔ. Baako gyina hɔ a ɔhyɛ sopɛɛse a wapagya ne nsa. Mmienu remia wɔn phone so. Baak foforɔ nso gyina hɔ a ɔne baako rekasa.

Nkonwa ahodoɔ ɛna esisi ɛha sei, teebol a ɛso ayɛ te sɛ ahwehwɛ nso esi ha a ɛnoɔma esisi sisi so.

Nkurɔfoɔ bebree gyina hɔ. Bicycle si hɔ. Bench nso si hɔ. Bowl si hɔ a papa a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ abobɔ paper de rehyɛ bowl no mu.

Nnipa bebree ɛna wɔ ɛpo n'ano. Ɛbi ɛwɔ nsuo nem, ɛbi nso asɛ kɛtɛ a ɔmo da nnɛteɛ no so, ɛbi nso ɛgyinagyina ɛhɔ.

Mmɔfra ne amaamefoɔ ɛredi mo wɔ kyɛnse kakraka mu. Bi de atere redidi, bi nso de wɔn nsa na ɛredidi. Amaamefoɔ no, ntoma bɔ wɔn mu, nkwadaa no hyɛ ntaadeɛ.

Oburoni te pɔnkɔ so. Ɔkura abaa. Ɔhyɛ kyɛ tuntum. Bokiti sɛn ne ho. Mbura si n'akyi. Yesu asɛnnua si bepɔ bi so wɔ hɔ.

N…nkurɔfoɔ bebree na wɔgyina hɔ. Ebi hyɛ akokɔ sradeɛ, ebi nso hyɛ akokɔ sradeɛ ne tuntum. Wɔn nyinaa ayi wɔn tiri ho ma no akɔ fam.

Nnipadɔn nam a wɔn nyinaa rekɔ baabi korɔ. Baabi a wɔnam no. nnɛteɛ bebree wɔ hɔ. Kube dua bebree nso si hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ tuntum. Ɛmu nnan so adeɛ a ayɛ sɛ nam kɛseɛ.

Nkurɔfoɔ bebree aforo fence a wɔgyina so. Lɔɔre nso si hɔ, nipa baako wɔ fam hɔ a ɔno nso gyina fence ne so.

Nkurɔfoɔ mmiɛnsa te eduane ho, mmarima mmienu, ɔbaa baako, aduane bi te sɛ paano, sausage, bayerɛ ne juice na nsuo na ɛsi wɔn anim.

Nkurɔfoɔ bebree na ɛnam hɔ, cars nso nam hɔ. Adan a ɛyɛ abrɔsan nso sisi hɔ, signboard kakraka si wɔ.

Nnipa bebree nenam hɔ. Aborosan sisi hɔ. Ap wɔabɔ apata nketewa nso a wɔtontoɔn nneɛma wɔ so.

Nkurɔfoɔ bebree a wɔasɔ line te aboa so nam desert so. E bebree na akata wɔn tiri ho a wɔn nyinaa ani kyerɛ baabi baako.

Abaayewa fɛɛfɛ ɛkoto hɔ ndoeɛ bebree atwa neho ahyia, ahaban nso ɛwɔ na akyi. Abaayewa no rehwɛ fɔm ɛna ndoeɛ no nso ɛrehwɛ baabia abaayewa ɛrehwɛ no.

Nkurɔfoɔ a wɔahyehyɛ wɔn ho sɛ asogyafoɔ gyina hɔ. Buroni a ɔhyɛ sopɛɛse ne bibini ba a ɔhyɛ kyɛ asɔ etuo baako mu. Nipa baako nso kura etuo foforɔ, ɛnna obi nso gyina n'akyi. Kaa mmienu na ɛwɔ wɔn akyi a obi hyɛ atadeɛ blue blue nso nam nwuram no mu.

Maame gyina ntoosi no akyi. Wɔaboaboa ntoosi no ano. Ntoma bɔ maame no mu. Ɔbɔ duku. Maame bi nso te ɛdan anim a ɔno nso abɔ duku. Maame foforɔ gyina akyir kakra ɔno nso, ntoosi wɔ n'anim. Ɔno nso bɔ duku.

Maame a ɔhyɛ ataade a ne nsa wa ɔde adeɛ akyikyiri ne ti egyina nneɛma ɛho. Mako, gari, gyeene, ɛne nneɛma ɛna egu teebol ne so. Mmofra beberee egyina hɔ. Maame baako nso gyina hɔ a w'atene ne nsa.

Lorry kɛseɛ a ɛyɛ fitaa, yɛde missi cement resane bepɔ. ℇkwan no ne babi a ɛyɛ mfuturo. Aboba gugu nkyɛnkyɛn, ɛdan si hɔ a yɛmpentii ho.

Gutter kɛseɛ a nsuo ne nwira nam mu. Mmɔfra mmeɛnsa nam ho. Atakwaame dan mmienu nso si hɔ. Obi Nso nam akyirikyiri hɔ.

Nsuo taa hɔ. Nkurɔfoɔ bebree nam nsuo no mu. Ɛbi hyɛ wellinton boot. Wɔkurakura nneɛma wɔ wɔn nsam.

Mmorɔfofoɔ mmiɛnsa a wɔhyɛ kyɛ fitaa gyina dan dan anim. Yɛn mpaintii dan no ho. Nnipa tuntum a ɔhyɛ kambuu gyina wheel barrow akyi.

Nsuo ayiri afa baabiara. Car si hɔ a abɔfra gyina so a wɔafoldi ne nsa. Ɔnhyɛ top. Ne nika a ɔhyɛ nso yɛ tuntum.

Papa akɔkora a ɔhyɛ specs, bɔ watch gyina nkurɔfoɔ bi anim. Maame bi renom adeɛ afiri calabash mu. Nkurɔfoɔ tete ne nkyɛn, ɛnna ebi nso gyina hɔ.

Nkurɔfoɔ mmienu butu hɔ. Baako butu adeɛ a ayɛ sɛ bokiti, ɛna ɔkura dadeɛ mu. Baako nso hyɛ top red, ɛna wabɔ duku. Wɔhyɛ dadeɛ mmeinu mfimfini.

M..mmarima mmeɛnsa a wɔn nyinaa hyɛ adeɛ wɔ wɔn ti so. Wɔabɔ duku. Wɔreforo atweredeɛ a yɛse ntaaboow na ayɛ.

Mmaayewa rekɔ kaa ho kaa tuntum ho. Ebi so dua, ebi so ahaban. Ntoma bɔ mmiɛnsa mu, baako nso hyɛ nika. Kaa fitaaa di kaa tuntum no akyi.

Mmaayewa bebree na ɛgyina nwura mu, bi akata wɔn ti so, bi nso apagya wɔn nsa, ndua sisi hɔ, wɔn nyinaa resere.

Nkurɔfoɔ bebree a bi hyɛ tuntum a bi nso hyɛ kɔkɔɔ gyina dan a abubu so, nwusie nso wɔ hɔ bi.

Adɔkotafoɔ nnan na wɔgyina hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ nose mask, ɛna wɔsane ahyɛ adeɛ a ɛkata wɔn anim. Obi yare nso da hɔ.

Nkurɔfoɔ mmienu gyina hɔ. Adeɛ si wɔn anim, na files a ɛyɛ blue na ɛgu so. Mpa sisi wɔn akyi a wɔasɛ so, wɔde ade fitaa asɛ ne nyinaa so.

Maame Buronin te hɔ. Ɔhyɛ nose mask. N ahweneɛ, ɛna bag na ɛsisi n'anim. Soro hɔ, nneɛma nso sensɛn hɔ. Nkurɔfoɔ nam apata no akyi a wɔhyɛ nose mask.

Nipadɔm a wɔn nyinaa ani hwɛ baabi baako. Wɔn nyinaa hyɛ nose mask. Ɛbi nso hyɛ kyɛ. Ɛbi te bike so. Ɛbi nso kurakura adeɛ a wɔatwerɛtrɛ so.

Nkurɔfoɔ bebree na wɔn ani kyerɛ baabi baako. Ɛbi hyɛ tuntum. Mmɔfra wɔ mu. Papa baako kura abɔfra baako. Ɛpo da wɔn akyi a ship sisi po no so.

Nkurɔfoɔ atwa table ho ahyia. Wɔasosɔ wɔn nsa, ɛnna wɔakata wɔn ani. Mmienu hyɛ kyɛ a ɛyɛ kɔkɔɔ ne fitaa. Aduane no nso si wɔn anim.

Nkurɔfoɔ bebree na wɔgu nsuo mu. Ɛbi twere ade so ɛna ɛbi nso ntere biribiara so. Ɛbi nso hyɛ rubber adeɛ mu.

Abaayewa ahuri a wasi ne tri ase. Mbɛɛmaa mmienu ɛrebɔ ban ɛwɔ n'akyi. Mmaa nso gyina ɛmarimaa na ɔmoo ban n'akyin a mo nyinaa hyɛ ataade korɔ. Nnipadɔm ɛnso gyina ɔm'akyi a ɔmo rehwɛ ɔɔmo.

Kaa akokɔ sradeɛ si kwan so. Nkurɔfoɔ te kaa no so a nneɛma nso ka wɔn ho. Ebi kura ankora mmeɛnsa. Obi nso gyina kwan no nkyɛn. Nnua sisi hɔ.

Papa de ne kotodwe baako asi fam, ɛna wɔasɔ maame a ɔhyɛ fitaa a ɔkura kyiniiɛ nsa. Nkurɔfoɔ mmeɛnsa te wɔn nifa so, mmaa mmienu, barima baako. Wɔn benkum so no. Papa te hɔ a waka ne nan ato so a ɔrekenkan adeɛ. Wɔn akyi, obi gyina hɔ.

Ntoma du nson a yahyehyɛ a ɛda so baako baako. Ɛbi yɛ kɔkɔɔ ɛbi yɛ akokɔsradeɛ ɛbi nso ɛyɛ ahaban, ɛbi yɛ tuntum ɛna ɛbi nso wohu fitaa wɔm.

Mmɛɛmowa rebɔ ball. Baabi a wɔrebɔ ball no hɔ nyinaa yɛ nnɛte kɔkɔɔ. pole no akyi no, nnua sisi hɔ, school ɛdan nso si hɔ.

Mmayewa resa. Ahweneɛ gu wɔn kɔn mu. Ebi nso gu wɔn nsa. Wɔde asdeɛ fitaa ayeyɛ wɔn ho Na wofura ntoma.

Nkorɔfoɔ bebree ɛna atwa ahyia, baako ɛhyɛ fuugu a ɔredi asa, ebi ɛnso ɛrebɔ ban, ɔmo nyinaa ɛresresre.

Kaa nwɔtwe nketewa nenam kwan ne so, nnipa nnan nso gyina abrɔsan ne so, bi hyɛ kyɛ, wɔrehwɛ kaa no.

Mborɔfo foɔ ɛte kaa mu. Ebi hyɛ sepɛs ɛna ebi so ɛhyɛ ɛkyɛ. Ɛlifat ɛnenam mfuyɛ nim. Ndua nso esisi hɔ.